abezempilakahle ethontisela umntwana umuthi othile emlonyeni ukuthontisela abantwana umuthi kuyabayenza ukubavikela emkhuhlaneni othile ngakho abezempilakahle bayathontisela wonke umntana oyabe esesigabeni ukwenzela ukuba engabanjwa yimhuhlane le

Ibhakane eliyenziwe ngabezempilakahle. Lelibhakane likhuthaza abantu ngokuqkatheka kokugeza izandla lokuqakatheka kokubamba ukudla ngendlela eqondileyo. Liyakhuthaza njalo ukuthi kumele abantu benathe amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle baqakathekisa ukugeza izandla. Lokhu bathi ngoba izandla yizo ezithatha ingcekeza enengi njalo bakhuthaza ukuthi umuntu nxa egeza izandla asebenzise isepa njalo asebenzise lamanzi ayabe ekhudumala ukwenzela ukuthi aqede yonke ingcekeza.

Omama abasakhulayo bethwele abantwana babo abancinyane belindele ukubona omongikazi ukuthi anikeze abantwana babo abancinyane umuthi othile ozabavikela emkhuhlaneni othile. Odokotela babuya bevakatshile kulezondawo beyenzela ukuthi benikeze abantwana leyomuthi ukuze bebavikele emkhuhlaneni.

Bagqoke kmpahla zabo zokuzivikela. Amagogolosi okuvala amehlo. Begqoke amamask avala imilomo lamakhala. Begqoke amaplastic ayabe evale ikhanda kuze kuyefika enyaweni. Ezandleni bagqoka amagilavisi. Njalo enyaweni bagqoka amajambo.

Abezempilakahle begqoke impahla zabo zokuzivikela lapho bevale amehlo begqoke leplastiki elivala kusukisela ekhanda kuze kuyefika enyaweni begqoke lamagilovisi bethwele izigubhu zabo zokufafaza umuthi bezofafaza umuthi ukuze bevikele abantu emkhuhlaneni oyabe usuvukile

Lomama oyedwa besesibhedlela begqoka impahla zabo zokuzivikela emikhuhlaneni. Bayavala ubuso kusiya enyaweni ukwenzela ukuthi bengatholi lowo mkhuhlane, njalo bencedise izigulane ezithile ukwelapha lowo mkhuhlane

Abezempilakahle bathi kungcono ukuzivikela kulokuthi uwelatshwe ngakho bona nxa besemsebenzini yabo bagqoka impahla ezilembala etshiyeneyo bavale ubuso kusiya ezinyaweni ukuze bezivikele ukuthi bengatholi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Owezempilakahle ugqoke impahla zokuzivikela emkhuhlaneni ezivala ubuso , amakhala lasemlonyeni begqoke le plastic elisuka emahlombe kusiyafika enyaweni kanye lama glovisi lapho bezivikela kumikhuhlane othe , behamba behlola abantu abatshiyeneyo ukuze abalawo lowo mkhuhlane

Owezempila kahle osemkhankasweni othile eqgoke imask eqgoke lebhatshi lakhe lomsebenzi aliqgoka ma ephuma esiya emkhankasweni echasisela abantu ngomkhuhlane oyabe usuvukile lokuthi ungazivikeleka njani lokuthi ungancedakeleka njani nxa suke wathola lowo mkhuhlane

Owezempilakahle egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezivikele evale amakhala kanye egqoke lamaglovisi ebambe ijekiseni efuna ukuhlaba isigulane esithile ukwenzela ukuthi asivikele emkhuhlaneni othile. Uyasichasisela ukuthi yindaba esinika leyo jekiseni.

Kukhanya kuqakathekile ukuthi bahlale bevatshele ezibhedlela lasemakilinika ukuze odokotela benelise ukubanika imithi lamajekiseni ezabavikela emkhuhlaneni ethile njalo lokhu kuzabanceda ukuthi bakhule ngendlela eqondileyo.

Ukugeza izandla kuqakathekile ngoba izandla zibamba izinto ezinengi njalo zicina zisala zilengeceka. Abezempilakahle bathi umuntu nxa egeza izandla kumele asebenzise isepa lamanzi ayabe ekudumala kumbe ayabe ephuma empompini.

lobaba oyedwa begqoke izikipa ezilombala oyi navy kubhalwe ngamabala amhlophe lowu mbhalo uyabe utshengisa isihloko esiyabe siyethulwe ngabezempilkahle bayhamba bephiwa lezo zikipa ukuze behlale bekhumbula ngaleyo mfundiso abayiphiwayo

Abezempilakahle, besegumbini labo lokusebenzela. Lapho behleli etafuleni, elilemitshina yakulezi insuku. Lapho bencedisa lezigulane ezithile, eziyabe zivakatshele esibhedlela, zizehlolwa mayelana lemikhuhlane, eyabe izihlasela emizimbeni yazo,

Odokotela begqoke amabhatshi abo omsebenzi lapho bephume baya esigabeni esithile besiya yelapha abantwana abancancinyane lokho kwenzela ukuthi bavikele laba bantwana abancinyane abayabe bengenelisi ukufike esibhedlela.

Kuqakathekile emhlabeni wonke jikelele kungakho ebezempilakahle bayenza imibono yokuthi abantu bethole amanzi. Laba abayabe bekhatshana abantu babuya bethwele ngamabhakede besikha amanzi empompini ukwenzela ukuthi bayesebenzisa ngekhaya.

Abantwana bakhanya bejabulile bedlalisa amanzi aphuma empompini, ngemva kokuyakhela isibholani duzane lesigaba sabo kuqakathekile ukuthi umuntu athole amanzi empilweni yakhe ukwenzela ukuthi ahlale ehlanzekile njalo engela imikhuhlane ethile.

Inhlanganiso okuthiwa yiGlobal Health Orgainization. Iyabe ilebhakane layo elilombala oluhlaza tshoko! Lombala oluyinavy.. Luyinhlanganiso ekhangelisa ngezempilakahle, zomhlaba wonke jikelele. Kuqakathekile ukuthi amazwe wonke abeyazi ngaleyonhlanganiso. Ukuze ancediswe angaba lohlupho, kwezempilakahle.

Sebevakatshele esigaba seNyabageni lapho bezesitshela ngemikhuhlane etshiyeneyo. Kuyabe kulabodokotela labomongikazi ababuye ngobunengi ukuzohlola abagulayo imikhuhlane ehlaselayo. Njalo bahle baphiwe imithi lamaphilisi angabavikela kuleyo mikhuhlane.

Behlezi phandle kwe gumbi elithile bevakatshele esibhedlela bezohlolwa ngudokotela ngemikhuhlane ethile abayabe behlangene layo njalo udokotela lapho udokotela esebenzisa imitshina yabo ethile ebehlola ukuthi bangabehlaselwa ngumkhuhlane wuphi ebhala phansi ukuthi singabanikeza umuthi wuphi lamaphilisi waphi.

Iyakhala imota yezigulane igijimisela isigulane esibhedlela. Abezempilakahle bathenga izimota ezilombala omhlophe. Ezisetshenziswa ukuthwala izigulane mazisuka endaweni ethile zizisa esibhedlela. Lezo mota ziyabe zimhlophe njalo ibhalwe ambulance ngamabala abomvu

Abantu basemkhankasweni ebizwe ngabezempilakahle lapha bayanikezwa ithuba lokubuza mayelana lemikhuhlane ethile etholakala ezindaweni ezitshiyeneyo. Njalo bayathola ukuthi bahlolwe imkhuhlane ethile bathole ukuncediswa lokuthola amaphilisi lemithi ethile abayabe beyidinga.

Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bengasweli amanzi wokunatha loba awokusebenzisa ezindlini bahamba befaka izbholane endaweni ezithile ukuthi bethole amanzi abantwana laba babonakala bedlalisa amanzi aphuma esibholaneni omunye efake impahla ezilombala oluhlaza tshoko omunye egqoke isikipa sakhe esibomvu gebhu

Omama labobaba bethwele amasaka omumbu. Abayabe bewaphiwa yinhlanganiso ethile eyabe ebona ukuthi isigaba lesi lonyaka izulu alinanga ngendlela njalo kuzabalendlala besebebona ukuthi ngcono bebaphe ukudla.

Abempilakahle bakhuthaza ukuthi umuntu ageze izandla engakabambi lutho njalo labantwana nxa bevela emidlalweni yabo bageze izandla ngoba izandla yizo eziphethe ingcekeza ezinengi kakhulu ngakho umuntu kumele ageze izandla ngesepa lamanzi ayabe ehlanzekile

Amanzi engafiki lapho abantu abezempilakahle bawafaka kweyinye indawo yabe inkulu. Lapho kuleyondawo bayadingisisa behlolisisa imikhuhlane engabe iyihlasele. Njalo befaka lemithi kwenzela ukuthi abengamanzi alungileyo ekunatheni.

Odokotela nxa bephuma besiya ngaphandle kwezibhedlela kumbe emakilinika balempahla zabo abazigqokayo ukuze bahlale behlanzekile. Leyimikhankaso iyanceda abantu ngoba bayathola ukuchasiselwa ngemikhuhlane ethile.

Umakhelwane wathi esebangwa lezibi abezempilakahle babuya ngemota yabo begqoke impahla zabo ezokuzivikela ezilombala omhlophe lombala olithanga babuya bezomncedisa ukuthi bemthwalele esibhedlela bayemelapha lowo mkhuhlane batshiya befafaze umuthi ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungasali umemetheka.

udokotela esegumbini elithile eme phambi kogwembe lapha ecasisela omama avakatshele esibhedlela ngokuthile ayabe ehlangana lakho lapha uyabe ebancedisa mayelana lomkhuhlane abayabe bengawuswisisi njalobaphuma bethwele umithi kumbe amaphilizi okuzabanceda lokhu kuqakathekile ngoba umuntu engahamba engazwisisi uyafika esebenzisa ngendlela engayisiyo.

Bebethabile bethwele ifulegi yelizwe labo ngemva kokudundiswa ngabezempilakahle mayelana lomkhuhlane owengqondo lapho bayabe bencediswa ukuthi bebone ukuthi umuntu nxa sehlaselwe ngulowo mkhuhlane kumele athathe liphi inyathelo.

Umama osebenza kwabezempilakahle lapha ephume wayasebenzelanga ngaphandle egqoke impahla zakhe zangekhaya. Nxa bephuma besiya phandle bahamba befake isigaxo esithile esiyabe silekhadi, lelo khadi liyabe lilebizo lesibongo.

Ehlezi ngaphandle komuzi wakhe labantwana bakhe ababili abangabafana ngemva kokugiga lokusesetha umama uyagijima esiyalelale ukwenzela ukuthi abone ukuthi imuli yakhe ithole ukudla okwaneleyo njalo abantwana bakhula ngendlela eqondileyo.

Indawo eziyabe zikhatshana emakilinika lasezibhedlela abaze mpilakahle bayathatha imota yabo okuthiwa Yi mobile clinic leyo mota iyabe ithwele izikhali ezisetshenziswa ngodokotela labo mongikazi ukwelapha izigulane ezithile njalo bahle bathole ukwelapha labo abayabe begula

Esibhedlela lasemakilinki bahamba befaka amabhakane atshengisa ukuthi kulesisakhiwo kusebenzela udokotela okhangela ngani. Lokhu kunceda laba abayabe beqala ukuvakatsha kuleso sibhedlela ukuthi bengalahleki njalo bethole usizo ngokuphangisa.

Umama ubebabaza ngekilinika entsha evuliweyo edolobheni okuthiwa yiSanitus medical clinic. Uthe izitina zakhona zibomvu gebhu njalo amafasitela apendwe ngombala omnyama legedi lalo lilombala omnyama. Kuthiwa ungafika egedini lakhona kuyabe kulebhakane eliyabe libhalwe ibizo njalo lelo bhakane libhaliwe ukuthi isibhedlela sivula ngesikhathi bani sivalwe ngesikhathi bani.

Umongikazi egqoke impahla zakhe ezimhlophe encedisa umama ovakatshele esibhedlela elethe umntanakhe ukuthi ezehlolwa. Umongikazi uyachasisa mayelana lokukhula komntwana lempilakahle yomntwana.

Isibhedlela sakithi yindawo ehlanzeke kakhulu. Phandle awusoze ubone iphepha kumbe ihlamvu phandle. Phakathi ungangena umduli upendwe ngombala omhlophe nke awusoze uwuthole ulechatha njalo phansi bafaka ubukhazikhazi obulombala obomvu.

Umongikazi ephelekezela isigulane esithile esihambisa ngombheda olamaviri. Leyomibheda iyabe ilamaviri ukwenzela ukuthi beyenelise ukuyisusa egumbini elithile besiya kwelinye igumbi elithile.

Ibhakane lesibhedlela eliseduzane langakithi lilombala omhlophe njalo libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka, kulelo bhakane kulenamba yocingo ukwenzela ukuthi nxa ulahlekile uyathola ukuthi utshayele lelo cingo ukuze uthole ukuncediswa.

Ezibhedlela lasemakilinika ngaphandle kwamagumbi abodokotela labomongikazi kuyakhwe amabhentshi awokuhlala ngesamende. Lokhu kwenzelwa ukuthi laba abayabe begula bengenelisi ukuma isikhathi eside, bebebemile besalinde ukubona udokotela.

Ukusebenzela abezempilakahle akukhethekile ,kuyasebenza abomama kusebenze labobaba. Njalo bayaqakathekisa ukuthi umuntu osebenzela abezempilakahle ehlale evale amakhala lomlomo ukwenzelukuthi azivikele emkhuhlaneni ethile .

Izolo bathe bengilayela, bathe isibhedlela esithiwa yiRSSB sibonakala ngezitina eziyabe zibomvu gebhu. Uphahla lwalo luba lombala oyisibhakabhaka, njalo ngaphandle liyabe lilebhakane eliyabe limhlophe nke libhalwe ngombala oyi navy.

Isigulane esingubaba esisebenzisa unyawo olulodwa, sihamba sivakatshele esibhedlela sisebenzisa izincediso ezimbili ezensimbi lapha sivakatshele abezempilakahle sizohlolwa siphola ngendlela eqondileyo njalo sinikezwa amaphilisi okupholisa izinhlungu.

Ezibhedlela lasemakilinika omongikazi labodokotela benza isiqiniseko sokuthi bafake amaphakane athile ukwenzela ukuthi bencedise labo abayabe bengakwazi ukuthi baqonda kuphi kuyabe kubhaliwe ukuthi udokotela lowu uncedisa ngamazinyo udokotela lowu uncedisa ngabantwana .

Ngomama abane bese mhlanganweni othile esibhedlela bexoxisana ngenhlupho abahlangana lazo besemsebenzini .Bayahlanganisa amakhanda bebonisana ukuthi bangaziqeda njani lezo nhlupho . Njalo kuba lokuzwisisana lokuxoxisana ngendlela eqondileyo.

Ezibhedlela lasemakilinika, izakhiwo zehlukaniswa yizindlela ezincane. lapho abantu abahamba khona, njalo emagumbini awabodokotela, ngaphandle, kuyabe kulesakhiwo esiyisitulo. Esiyakhiwe ngesamende, esiyenzelwa ukuthi abantu nxa belindile, babe behlezi.

Umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle ukudingisisa ngezinto ezithile . Lowo mtshina uyasondeza ulutho oluyabe lukhatshana lubonakale luseduzane njalo lowo mtshina usebenza uxhunywe emdulini ngoba usebenzisa amagetsi.

Odokotela abathathu lomongikazi oyedwa. Odokotela begqoke amabhatshi abo omsebenzi alombala omhlophe nke. Besengumbini elithile okulesigulane bencedisana lo mongikazi ukuhlola isigulani esithile.

Okusetshenziswa ngabeze sayensi nxa beselebhu bedingisisa mayelana lokunye okuthile abahlangana lakho. Lowo muthi uyingozi njalo kawunathwa uyabe ubhaliwe ngaphandle ukuthi usetshenziswa ngabe lebhu njalo uyatshisa izandla njalo kumele uwusebenzise ngokunanzelela.

Abathathu lobaba oyedwa basegumbini labo lokufundela izifundo zabo mayelana labahlangana lakho emsebenzini yabo kulelogumbi kuyabe kulemitshina abayisebenzisa ukuhlola okuthile abahlangana lakho kanye lamagajana ayabe efakwa imithi abayisebenzisayo

Egumbini lapha abafundela khona izifundo zesayensi kuyabe kulamakhabothi okuhlala imithi abayisebenzisayo. Kulamaplug abaxhuma khona imitshina eyegetsi lezimpompi lapho abageza khona izandla ngemva kwezifundo zabo zesayensi.

Kwezempilakahle nxa bephuma besiya emkhankasweni othile bagqoka izikipa eziyabe sibhalwe isihloko kumbe umkhuhlane abayabe bezofundisa ngawo. Leyo mkhankaso bayancedisa abantu mayelana ngomkhuhlane lo njalo bayachasisa kabanzi ngokuvikela lalowo mkhuhlane.

Odokotela labomongikazi bayafundisana bencedisana ukuthi nxa kungafika isigulane esithile basikhangela njani njalo basihlola njani lapho bayasebenzisa odoli ukuze babekwazi ukuthi nxa sekufike isigulane baqalela kuphi.

Sebesegumbini labo lokufundela lapho abasebenzisa khona imitshina yakulezi insuku okuthiwa yikhompuyitha kulelogumbi basebenzisa umgwimbi walezinsuku olombala omhlophe njalo lowo mgwimbi yikho lapha abafaka khona imifanekiso eyabe ivela kukhompiyutha.

Ibhakane elikhuthaza mayelana lokuzivikela kumkhuhlane wemvukuzane .Abezempilakahle bathi abantu akumelanga umuntu ayekelele umzimba ubemkhulu . Kumele uthande ukuzivoxavoxa ukwenzela ukuthi uzivikele emkhuhlaneni wemvukuzane .

Begqoke amasudu amnyama lomunye umama bechasisa ngokuthile emkhankasweni wezempilakahle. Lapha bayabe befundisa abantu abayabe bebabukele ngokunye okuthile abakuthole ngesikhathi bedingisisa ngemikhuhlane abahlangana layo emhlabeni wonke jikelele.

UDokotela wesilisa eqgoke ibhatshi lakhe lomsebenzi elilombala omhlophe esegumbini lapho okuhlala khona izigulane ezingomama ephethe ugwalo oluthile lapha ahamba abhala khona imikhuhlane eyabe ihlasela izigulane.

Ngowezibhedlela kumbe owekilinika kuyabe kulamabhentshi kumbe izihlalo. Lezo zihlalo ziyabe zihleli abantu phandle nxa besalindele ukuthi bengene bebone udokotela lokhu kwenzelwa labo abayabe begula bengenelisi ukuma okwesikhathi eside.

Ezibhedlela lasemakilinika kulemota ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukuthatha izigulane ezithile beziletha esibhedlela. Lezo zimota ziyabe zilombala omhlophe njalo zibhalwe "ambulance"ngamabala amhlophe.

Isibhedlela okuthiwa Muhambo Health Center siyakhwe ngezitina ezibomvu njalo silafasitela amakhulu ayabe epediwe emnyango waso sipedwe ngombala olithanga njalo phambili akulatshani kakulasihlahla siyabe sibhalwe ngamabala amakhulu abhalwe Muhambo Health Center.

Udokotela wesilisa osegumeni lakhe lokusebenza lapho egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe egaxe umtshina wakhe awusebenzisa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo, ehlola umntwana omncinyane obuye lomama wakhe esibhedlela.

Esetshenziswa ngabezempilakahle nxa kuyikuthi isigulane siphelelwe ligazi emzimbeni lelogazi ligcinwa lisema plastikini ayabe engelambala njalo lihlaliswa indawo eqandayo ukwenzela ukuthi lingaboli liyahlolwa ukuthi alilamkhuhlane lingakasetshenziswa esigulaneni esithile.

Esipendwe ngombala olithanga lophahla olubomvu. Egedini kuceciswe ngotshani obuqunywe kancane ukwenzela ukuthi kubukeke kanye lezihlahla .Igedi lihlala livaliwe ukwenzelukuthi kungangeni iloba ngubani oyabe engela mvumo.

Odokotela labomongikazi ezibhedlela bahlala belinde abantu ukwenzela ukuthi bebancedise, kulapho abayabe besilela khona, bayabahlola, bebanike imithi lamaphilisi ukwenzela ukuthi belaphe izifo eziyabe zibahlasela, bahlala begqoke impahla zabo zomsebenzi eziyabe zimhlophe nke.

Abasemakilinika kuqakathekile ukuthi bebhale amabhakane ayabe ebhaliwe ukuba igumbi lokuzinceda lalapho okuthengiswa khona ukudla kungaphi ukwenzela ukuthi labo abayabe beqala ukubuya ekilinika bangalahleki bazithole sebesendaweni ezingayisizo.

Udokotela nxa esegumbini lakhe lokusebenzela usebenzisa izikhali ezitshiyeneyo. Kulemitshina yokuhlola ukutshaya kwenhliziyo lemitshina ehlola ukuthi igazi lihamba ngendlela eqondileyo yini ngakho ubhala leyo mpumela phakathi komtshina wakulezinsuku okuthiwa yikhompiyutha.

Izigulane ezithile ezivakatshele esibhedlela zihleli ezihlalweni zilinde ukubona udokotela ngesikhathi kulomkhuhlane okuthiwa yicovid 19 lapho abantu ababekhuthazwa khona behlale bekhatshana lakhatshana njalo bevale umlomo lamakhala

Ikilinika okuthiwa Ubumuntu medical clinic sibonakala ngebhakane elikhulu elipedwe ngombala oluhlaza tshoko libhalwe ngamabala amhlophe nke isakhiwo lesi sipedwe ngombala oyisibhakabhaka njalo sibukeka sisihle kakhulu.

Esibhedlela okuthiwa yiRuli, kulebhakane eliyabe lilensimbi, lilombala oyisikhumba. Kubhalwe ibizo le sibhedlela ngamabala ayabe emhlophe amakhulu ukwenzela ukuthi umuntu loba ekhatshana ayenelise ukubona. Izitina eziyakhe lapha zilombala obomvu.

Ubaba elele embhedeni esibhedlela ,lapho exunywe khona iphayiphi eyiyo engenisa amanzi emzimbeni athile. Eceleni kwakhe kulethafula ehleli khona imithi yakhe lamaphilisi awabatha esesibhedlela.

Ibhakane elifundisa ngomkhuhlane okuthiwa yiParkinson. Lowu mkhuhlane uqalisa ngobunzima bokuhamba. Ubususebenzisa ugodo. Ubusucina usuhlezi esitulweni esihamba ngamavili, ngoba uyabe ungasayenelisi ukuhamba ezindaweni ezithile.

Usegumbini lakhe lokusebenza lapho egaxe isikhali sokuhlola ukutshaya kwenhliziyo, lapho echasisa ngahlangane lakho isikhathi ehlola isigulane esithile esivakatshele esibhedlela. Uyabe esichasisela ukuthi imithi okumele ayithenge kumbe amaphilisi amele awathenge mayelana lomkhuhlane ayabe ehlangane lawo.

Abezempilakahle bagqoke izikipa ezilombala obomvu ezibhalwe World heart day lapho abayabe bephuma besiya emkhankasweni othile besiyafundisa abantu jikelele ngomkhuhlane wenhliziyo bafika bebahlole ukuthi ababulawa ngumkhuhlane njalo laba abayabe betholakale belalowo mkhuhlane bahle baqale ukuncediswa.

Umama egqoke impahla zakhe ezokuzivoxavoxa . Lezo mpahla ziyabe ziyizimpahla ezilula njalo ezitshayisa ngomoya nxa umuntu ezivoxavoxa. Kuqakathekile ukuthi umuntu ezivoxavoxe ukwenzela ukuthi ungahlaselwa yimikhuhlane ethile.

Omama ababili bese gumbini lika dokotela lapho omunye oyisigulani evakatshele udokotela ezohlolisisa ngomkhuhlane oyabe usumhlasele. Umama ubonakala ecimeza lapho udokotela emhlaba ngejekiseni emnikeza omunye umuthi othile.

Udokotela usegumbini lakhe lokusebenzela, esesibhedlela. Lapha ehlola isigulane, ngokusithatha igazi. Leligazi liyathathwa lihambiswe eLebhu. Lapho elizahlolisiswa, lidingisiswa ukuthi lingabe lingumkhuhlane bani, njalo lapha udokotela usezabona, ukuthi angapha wuphi umuthi, kumbe amaphilisi. Ukwenzela ukuthi isigulane sisile.

Ezibhedlela lasemakilinika bahlala belegazi elilindelwe ukunika laba abayabe bengasela gazi emzimbeni lelo gazi balingenisa nge phayiphi eyabe inkulu ilenalithi phambili ukwenzela ukuthi isize isigulane esiyabe singasasili.

Abezempilakahle bathi ungezwa isisu sibuhlungu, ule flu engapheliyo, uelqhubu ngemva kwendlebe, uzizwa udiniwe njalo usizwa amathambo evuvukile kumbe isikhumbau silamaqhubu atshiyeneyo kuyabe kutshengisa ukuthi kulomkhuhlane othile ngakho gijimela esibhedlela ngokuphangisa

Sithi isisu sakho sibuhlungu kuqakathekile ukuthi uyebona abezempilakahle . Abezempilakahle balemtshina etshiyeneyo ezayenelisa ukuhlolisisa bedingisisa ukuthi ubuhlungu bungaphi njalo bazakunikeza imithi kumbe amaphilisi azakunceda ukuqeda lobu buhlungu.

Udokotela esegumbini lakhe lokusebenzela egqoke ibhatshi lakheelimhlophe isikhali sakuhlola inhliziyo ukuthi itshaya ngendlela ngakho eqeda lapho uyabhala engwalweni zakhe impumela lezi abesenika isigulane imithi kumbe amaphilisi ayabe ewadinga.

Owezempilakahle egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezimhlophe nke ebambe isikhali sokuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Nxa singatshayi ngendlela yikho lapho azabona khona ukuthi isigulane singabe sihlaselwe ngumkhuhlane othile avele asinike amaphilisi kumbe umuthi.

Abezempikahle bathi ungazibona usehluleka ukuphefumula kuhle uhlala ungxoza indenda, isisu sibuhlungu njalo ulohlupho lokulala, uhamba kancani amehlo ebuhlungu nxa ucimeza phangisa uye esiphedlela ngoba ungaba usulomkhuhlane okuthiwa yi parkinson disease.

Udokotela egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka encedisa isigulane esithile esihleli embhedeni. Kuqakathekile ukuthi bebebexoxisana ukwenzela ukuthi bencedisane lapho isigulane silembuzo ethile, njalo bencedisane ngemithi lamaphilisi okumele anathwe yisigulane.

Kuthiwa yi lab elitholakala emakilinika lasezibhedlela. Liyabe lipendwe ngombala omhlophe nke. Phakathi kulemitshina esetshensizwa ngabezempilakahle nxa behlola izinto ezithile. Kulempompi lapho abageza khona izandla, kanye lamakhabethe ayabe ehlala imithi.

Umuntu wesilisa osebenzela kulab esibhedlela lapho egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka. Lowu uyabe ehlola izinto ezithile ngemitshina esetshenziswa yilabo omongikazi labodokotela.

Igumbi okuthiwa yilebhu elisezibhedlela lasemakilinika. Lelogumbi liyabe lilombala omhlophe njalo kugcwele imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola okuthile. Kulemithi lamagajana athile abawasebenzisa ukudingisisa ngemikhuhlane lokunye okuthile abahlangana lakho emsebenzini yabo.

Ekhaya elincinyane elilesivalo esimnyama tshu. Elisetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka imithi ethile. Lapho befaka imithi okuthiwa Buffered Pepton Water. Abayisebenzisa emalab, ukuhlolisisa ngemikhuhlane ethile. Lokunye abahlangana lakho emsebenzini wabo.

Emalebhu lasemakilinika lapho okuhlala khona imithi elobungozi kuyafakwa amaphetshana lapha okuyabe kubhalwekhona imithi eyabe iphakathi, njalo bayafaka ibhakani elitshengisa ukuthi imithi le eyabe iphakathi ilobungozi ayimelanga ibanjwe loba ngubani mele ibanjwe ngabantu abalemvumo.

Impahla zakhe zokusebenza lapho esegumbini lakhe lokusebenza ehlola isigulane esebenzisa imitshina yakulezinsuku esebenzisa ugetsi. Lapha uyathola ukuthi isigulane sibulawa ngumkhuhlane bani njalo ahle abhale phansi ukuthi anathe waphi amaphilisi njalo asebenzise wuphi umuthi

Amagabha atshiyeneyo ayabe elezinto ezithize eziyabe zifuna ukuhlolwa ngabezempilakahle kudingisiswa ngomunye umkhuhlane othile. Lawa magabha ayabe efakwe amaphetshana ayabe ebhalwe ukuthi lokho okuyabe kuphakathi kuyini.

Ezibhedlela lasemakilinika kulezindawo okuthwa ngamaLab. Lapho kusebenzela abezempilakahle abayabe behlolisisa ngezinto ezitshiyetshiyeneyo. Kuyabe kulamakhabothi ahlala amagajana ahlala izinto zabo ezitshiyeneyo ayabe ebhalwe amabizo ukuthi phakathi kwalelobhodlela kuyabe kulani.

Abayabe besemakilinika kumbe besezibhedlela abezempilakahle bahamba befaka amaphetshana ukwenzela ukuthi umuntu ebone ukuthi lokhu kusebenza ini njalo lokhu kunceda ngani. Lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu engahlanganisi imithi lezinto ezithile.

Atholakala kuma lebhu ezibhedlela lasemaklinika kutholakala agabha awe plastic lamagabha awembodlela lamagabha alombala wesikhumba lezivalo ezimnyama layo magabha bawasebenzisa ukufaka imithi etshiyeneyo

Ezibhendlela lasemakilinika kuqakathekile ukuthi basebenzise izinto ezinjengamanzi, izikhali eziyabe zihlanzekile ngakho basebenzisa amanzi okuthiwa Yi distilled water lawo manzi ayabe ehlanzekileyo ekhitshiwe konke okungcolileyo bayawasebenzisa izinto ezitshiyeneyo emsebenzini yabo.

lapho okusebenzela khona abezempilakahle ukuhlolisisa imithi lemikhuhlane ethile uyabe elemihi eyinye eyabe ilobungozi kakhulu izindawo ezithile okungamelanga kufakwe izinto lezi zindawo kuyafakwa ibhakane eliyabe libhaliwe ngaphandle ukuthi lilobongozi akumelanga abantu befake izinto ezisetshenziswa ngabantu

Isigulane sithe silele esibhedlela lapho udokotela emile ebambe amaphetshana lapho udokotela oyabe echaza kabanzi ngomkhuhlane ohlasele isigulane njalo uyabe esiduduza ukuthi singalahli ithemba sizasila nxa singanatha amaphilisi lemithi ngedlela eqondileyo.

Ubhudi uphuzile izolo ukufika esibhedlela uthole udokotela esegumbini lakhe esegcwalise ematafuleni ngezikhali zakhe azisebenzisa ukwelapha izigulane wakhanya engajabuli ukuthi umama uphuzile kungakho ufike wamnikeza amaphilisi wabesephuma wabesehamba

Udokotela egqoke impahla zakhe zokuzivikela emikhuhlaneni esesigabeni esithile. Lapha ahamba ehlaba khona abantwana ijekiseni yokubavikela umuthi othile lokhu kuyabe kwenzela labo abangayenelisi ukufinyelela ezibhedlela lasemakilinika

Owezempilakahle egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oluhlaza. Lapho egqoka amagilovisi esegumbini labantwana abancane abasanda kubuya emhlabeni. Lapho emhlolisisa umntwana ukuba engabe ephile ngendlela eqondileyo na

Udokotela ongumama longubaba lapha behlola umntwana omncinyane ukuthi usekhule ngendlela enganani, besebenzisa isikali esihlola ukuthi umntwana usekhule ngendlela eqondileyo, njalo bayathola ukuthi bemncediae, nxa kuyikuthi engakhuli ngendlela eqondileyo..

omama abamunyisa bese sigumbini labo esibhedlela lapha belinde ukubona omongikazi ukwenzela ukuthi omongikazi bebahlole ukuthi abantwana babo bakhula ngendlela eqondileyo labo beyahlole ukuthi balungile yini emzimbeni akula mkhuhlane engabahlasela

Omama behlezi belinde udokotela bephethe amaphetshana abo ngemva kokuhlolwa ngodokotela lapho belinde ukuthi bebone udokotela ukuthi abachazele ukuthi yikuyini lokhu okuyabe kusemaphetshaneni abo njalo lawo maphilisi okumele bawathenge yiwaphi.

abezempikahle bathi uchago oluvela kumama yilo oluqakathekileyo olunceda umntwana osakhulayo ngakho umamaomunyisayo uqakathekile ukuti adle ukudla okwakha umzimba njalo adle ukudla okuzakwenza uchago lube lunengi emzimbeni ukwenzela ukuthi umntwana omncinyane athole uchago olunengi

Abezempilakahle basebenzisa okuthiwa yibhanditshi okuyabe kolombala ofana lesikhumba, leyo bhanditshi bayavala umuntu nxa elimele ukwenzela ukuthi isilonda singabhibhidli njalo singatshaywa ngumoya.

Amagilasi agqokwa ngabezempilakahle nxa sebesemsenzini wabo lapho beyelapha isigulane kumbe besemalab lokhu kuqakathekile ukuthi bezizwe bevikelekile ngoba bebamba imithi elobungozi kakhulu.

Egumbuni lapho abalahlela khona izibi zabo abazisebenzisa ezibhedlela lezo zibi aziphongu lahlelwa yonke indawo ngoba ezinye ziyabe zilobungozi ngakho bazifaka emagabheni athile bezibhale ukuthi ngezani ukuze zilahlwe ngendlela eqondileyo.

Izikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlinza umuntu lezozikhali ziyabe zifunakala zizonke ukwenzela ukuthi nxa sekusikwa okuthile umongikazi ayenelise ukudobha isigelo kumbe inqamu eyabe iyiyo eqonde ayisebenzisa ukusika khonokho

Uthi utshelwe ngabezempilakahle ukuthi nxa engenelisi ukuvuka agijime kungcono athenge umtshina osebenza ngegesti lowo mtshina ungawulayitha uhamba lapha uyakunikeza ithuba lokuthi ube ugijima phezulu kwawo njalo uyanceda kakhulu ngoba uzabe uzagijimela usendlini uzivoxavoxa umzimba.

Siyisikhali esiqakathekuleyo esisetshenziswa ngabezimpilakahle ukufaka imithi esigulaneni. Iyabe ilegilasi elincinyane okungena khona umuthi, phambipi kuyabe kulomcijo ohlabayo oyiwo ongena esikhumbeni oyenza ukuthi umuthi usuke ejekisenini usiya emuntwini.

Itrayi elilamabala ayisibhakabhaka labomvu. Elisetshenziswa ngabezigulane, ukufaka amaphilisi, lemithi. Lelotreyi liyabe lilamavili. Alincedisa ukuthi omongikazi benelise ukullisusa kwenye indawo, belisa kwenye indawo.

Abezempilakahle bathi amagloves yisincediso esiqakatheke kakhulu emsebenzini wabo. Basisebenzisa lapho behlinza izigulane kumbe lapho behlola izigulane imkhuhlane ethile, kumbe besema lab lapho ababamba khona imithi etshiyeneyo njalo elobungozi.

Nxa amazinyo ebuhlungu kuqakathekile ukuthi ugijime uyebona abezempilakahle behlolisise bedingisisa ukuthi kuyini okungabe kuluhlupho. Ma kuyikuthi uhlupho Lolo aluncediseki odokotela bayenelisa ukulikhipha lelozinyo ukwenzela ukuthi umuntu asile.

Kuqakathekile ukuthi anakekelwe amazinyo njalo odokotela bakhuthaza abantu ukuthi basebenzise umuthi wokuxubha kanye lesixubho ukuthi amazinyo ehlale emhlophe ungezwa ulohlupho lwamazinyo kuqakathekile ukuthi ugijime uyebona abezempilakahle.

Ubhudi wathi ewile esihlahleni ngalimala unyawo, abezempilakahle bakhuthaza ubaba ukuthi emthengele insimbi elesibambo ezamncedisa ukuba abe ehamba endaweni ezitshiyeneyo. Leyi nsimbi wayesehamba eyibambelele ngayo, njalo bathi leyo nsimbi itholaka emakhemesi atshiyeneyo.

Kwamanye amakhemisi eminye imithi ihlala phakathi kwezindawo eziyabe zikhiyiywa lokhu kutshengisa ukuthi yimithi eyabe iqakathekile njalo leyo mithi kayiphongunikezwa izigulane eziyabe zingela ncwadi kadokotela

Igabha lamaphilisi elilombala omnyama lesivalo esimnyama lifakwe iphetshana elimhlophe elibhalwe nitrolflo ngamabala amnyama. Phakathi kwalelobhodlela kuyabe kulamaphilisi ayabe eligolide.

Amaphilisi okuthiwa yi sertraline athengiswa esebhokisini elilombala omhlophe. Ngaphandle kwalelo bhokisi kulomzila obomvu lomzila oyinevi. Amaphilisi layo ayabe esephakethini eliyisiliva njalo elitshumi.

kulomuthi oyabe use bhokisini elilombala oyisibhakabhaka lomuthi oyabe usebhokisini elimhlophe olombala obomvu lomunye oyabe usephakethini olilombala oyi silver liceciswe ngombala oyi navy ,leyo mithi emithathu iyanceda kakhulu nxa umuntu ezizwa ehlaselwe ngumkhuhlane wamehlo

Udokotela uthe umuthi onceda kakhulu nxa usizwa ukhwehlela esifubeni njalo amakhala evalekike egcwele amakhovula ungathenga iBenylin leyo ithengiswa isebhokisini eliyabe lilombala oyi navy njalo libhalwe Benylin ngamabala amhlophe.

Ngibona amaphilisi okuthiwa yi PreserVision elilombala omhlophe lesivalo esimhlophe. Kulephetshana elifakiweyo eliceciswe ngombala oluhlaza, obomvu lombala oyinavy. Eceleni kulebhokisi lalo

Imbodlela elilombala omhlophe lilesivalo esimhlophe phezulu lilombala wesibhakabhaka lubhalwe ngamabala aluhlaza tshoko lutshengise omunye umuthi wesikhiwa okuthiwa yiprotein ongceda kakhulu nxa umuntu ezizwa engasayenelisi ukudla

Ukumangala kakhulu lapho umama esibonisa amaphilisi alombala olilode lawomaphilisi ebesegabheni elimnyama tshu njalo elilesivalo esimnyama elephetshana elimhlophe elibhalwe golden after 50 lalo libhalwe nitrolflo-9 ngamabala amnyama

Amaphilisi ayenzwe ngemihlobo etshiyeneyo njalo ayabe elemibala etshiyeneyo lokhu kunceda abezempilakahle lapho benikeza izigulane ezithile babekwazi ukuthi isigulane esinje ngisinika amaphilisi lawa njalo lawo maphilisi ewazi ukuthi ayabe anceda ngani.

Uthe esebona ukuthi umkhuhlane alawo ngowetshukela udokotela wathi athenge amaphilisi okuthiwa yimetamul, lawa atholakala egabheni elilombala olithanga njalo liyabe lilephetshana elilombala oyithanga ubhalwe ibizo lalawo maphilisi. Phakathi kwalelogabha kuyabe kulamaphilisi alikhulu.

Ubaba ubuye lamaphilisi ade ebhalwe sestroline film coated tablets lawa ade esebhokisini elilombala omhlophe nke njalo ececiswe ngombala oluhlaza tshoko la amaphilisi akhanya ayanceda kakhulu ngoba umama uthe eqeda kuwanatha ikhanda lahle lathula zwi .

Umuthi okuthiwa yi liver syrup uthengiswa usebhokisini elilombala oluhlaza, liceciswe ngemibala elithanga. Lowo muthi kuthiwa ngabe zempilakahle uyanceda kakhulu ukuvikela izifo ezihlasela izibindi.

Amaphilisi okuthiwa yi esometa athengiswa esebhokisini eliyabe limhlophe nke liceciswe ngamabala ayi nevy ubhalwe esometa ngamabala ayinevy amaphilisi lawo ayabe elikhulu phakathi kwalelobhokisi

Ibhodlela lomuthi elilombali omhlophe nke lilesivalo esimhlophe nke lifakwe iphetshana elilombala oyisibhakabhaka. Lowo muthi uncedisa umuntu nxa ezizwa ephathekile emakhaleni njalo engela kukhululeka ekuphefumuleni.

Umama ojayele ukuwugcoba umuthi okuthiwa Yi ultradex G lowu muthi uthengiswa usembondleleni elilombala omhlophe nke njalo uyabe kulomzila olombala oluhlaza tshoko. Lowo muthi uyanceda kakhulu ezilondeni.

Umuthi okuthiwa yibroncho stop uthengiswa usebhokisini eliyabe limhlophe nke ubhalwe ngamabala uyabe eluhlaza lamabala ayabe emnyama lowu mithi uyangceda kakhulu nxa usizwa isifuba sibuhlungu kumbe nxa ukhwehlela kakhulu

Amaphilisi okuthiwa yideecip lawa maphilisi athengiswa esebhokisini elilombala omhlophe nke kulamabala ayabe ebhalwe ngombala omnyama tshu lawo maphilisi ayanceda kakhulu nxa usizwa ubuhlungu obuthile emzimbeni

Amaphilisi alombala olithanga lombala olibomvu okuthiwa ngama amocillin lawa maphilisi akhanya ayanceda kakhulu nxa umuntu esizwa ubuhlungu esifubeni kanye lasemphinjeni.

Udadewethu ugijime waya ekhemisi wayathengela ugogo ijekiseni yakhe eyetshukela okuthiwa yi insulin. Ithengiswa iphakathi kwebhokisi eliyabe lomhlophe elilomzila olithanga. Phakathi kwalelobhokisi kuyabe kulejekiseni eyabe ifakwe phakathi kwembodlela.

Umama wathi umfowethu eselimele wathi gijima uyevinkilini lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi yezigulani uyethenga igabha eliyabe libhalwe Active plast. Lelo gabha liyabe lilombala oyi navy lombala olithanga. Liyabe lilama bhandetshi ancedisa umuntu nxa esethe walimala.

Umuthi okuthiwa yiprostasia labs ulamaphilisi njalo kulomuthi onathwayo. Amaphilisi ayabe esegabheni elimhlophe nke elephetshana eliyabe libhalwe prostasia labs. Ibhodlela elincinyane liyabe lilomuthi onathwayo oyabe ulephetshana eliyabe libhalwe ibizo lawo.

Umuthi okuthiwa yi. Pre And Pro Biotic Granules for Oral Suspension, Uthengiswa uphakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe nke! Ulechatha elilithanga. Uyabe ufanekiswe umntwana omncinyane, oyabebethwele ibhola eliyabe lingumhlanga. Lowomuthi uyanceda kakhulu, nxa abantwana bayabe belohlupho oluthile.

Izikhali ezisetshenziswa ngabezempilakahle nxa besezibhedlela lanxa besemakilinika kulamajekiseni kulamagatshana awayabe engawe gilasi ayabe elemithi etshiyeneyo. Kulaphilisi abuya ngemibala etshiyeneyo ukuthi izigulane ziyenelise ukwehlukanisa lawo maphilisi nxa ziwanatha

Abezempikahle bathi amaphilizi ayelapha amadolo lamabhonzo kuthiwa ngamadesi lawa maphilizi athengiswa ephakathi kwebhokisini eliyabe elimhlophe nke njalo phakathi kwebhokisi lelo amaphilisi ayabe elikhulu.

Okuthiwa yi Paso Novit athengiswa ebhokisini eliyabe limhlophe nke. Lilecatha eliyi Navy lomzila obomvu lomzila olithanganga. Phakathi kwalelo bhokisi amaphilisi ayabe engamatshumi amathathu. Njalo lawa maphilisi ayanceda kakhulu ukupholisa inhlungu ezithile

Kahle bathi ama antihistamines, Ngamaphilisi anceda kakhulu nxa umuntu elohlupho esifubeni. Lawamaphilisi athengiswa esemagabheni , ayabe emhlophe. Amakhulu lamancinyane., njalo ayabe elamaphetshana. Ayabe elombala oyi navy. Amanye ayabe elombala oluhlaza tshoko!

Kuyathengiswa imithi lamaphilisi ezigulane. Kulamaphilisi lemithi etshiyeneyo. Kulamaphilisi lemithi yokukhwehlela, imithi yokunatha imithi. yokugcoba, yokukhwehlela Leyomithi ithengiswa iphakathi kwamabhokisi atshiyetshiyeneyo, njalo iyabe ibhalwe ngamabala atshiyeneyo.,Ukuze yelaphe imikhuhlane etshiyeneyo.i

Amaphilisi okuthiwa yiCatalese athengiswa esembodleleni eliyabe lilombala oyisikhumba lesivalo esilombala oyisikhumba. Liyabe lilephetshana eliyabe libhalwe Khathalasi ngamabala amakhulu lilombala oyisibhakabhaka phakathi kwalelombodlela amaphilisi abangamatshumi amathathu.

Kuthiwa yiZedex. Uyabe usebhodleleni eliyabe liyabe liyigilasi njalo ulesivalo esifanayo. Uyabe ulephetshana liyabe libhalwe Zedex ngamabala abomvu. Lowo muthi unceda umuntu nxa ekhwehlela njalo lowo muthi ongaphakathi kwebhodlela ulombala oluhlaza tshoko.

Abezempilakahle bathi umuntu engezwa amakhala akhe elohlupho, uyathenga umuthi okuthiwa yiZabis. Lowomuthi uthengiswa usebhodleleni, eliyabe limhlophe nke! Njalo ulesivalo esiyabe simhlophe. Uyabe ulechatha eliyabe liluhlaza, njalo ulomfanekiso wenyosi.

Umuthi okuthiwa yiDokutha Lal uyabe usebhokisini elilombala omhlophe njalo ulomzila olombala oyisibhakabhaka. Lowo muthi ukhanya uyanceda kakhulu nxa umuntu engezwa isifuba sakhe sibuhlungu kumbe ekhwehlela kakhulu.

Kuthiwa yiGECID. Uthengiswa uphakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza, njalo phakathi kwebhokisi lelo kuyabe kulembodlela eyabe ilombala olisikhumba. Lowomuthi uyanceda kakhulu, ekwelapheni amazinyo, nxa sekuyikuthi alobuhlungu, kumbe aseqamuka.

Amaphilisi okuthiwa Erythromycin. Athengiswa esebhokisi elilombala obomvu. Libhalwe erythromycin tablets, ngamabala amancinyane. Phakathi kwalelobhokisi amaphilisi ayabe engamatshumi amabili lasitshiyagalombili. Abezempilakahle, bathi ayanceda kakhulu lawomaphilisi. Nxa umuntu esizwa inhliziyo yakhe itshaya kakhulu.

Amagajana asetshenziswa ngabezimpilakahle ukufaka imithi ethile. Isilinganizo esiyabe sifakwe phakathi kwalawo magabha yiso esiyabe sizaphiwa abantu ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni ethile. Lesi silinganiso bayasisebenzisa nxa besehlaba abantu amajekiseni ukwenzela ukuthi umuntu athole isilinganiso esifanayo.

Umuntu angalimala ingalo kumele athenge isincediso okuthiwa yi arm positioning. Lokhu kuthengiswa kuphakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe. Lilombala eliyisibhakabhaka, njalo liyabe libhalwe amabala athi, Vissco, ngamabala amnyama. Leyosling. incedisa ukuthi isandla siphole njalo siphumule. Ukwenzela ukuthi imithambo iphole ngendlela eqondileyo.

Sisuke saya ekhemesi ugogo esithi uyehluleka ukudla kungakho udokotela ufike wasinika amaphilisi asegabheni elilompala oyithanga ebhalwe metha, uthe lawa maphilizi ayanceda kakhulu umuntu ma elobuzima bokudla.

Abantu abezempilakahle bathi umuntu okuthiwa yi Pilesguard ethengiswa usebhokisini eliyabe limhlophe nke ulomzila oluhlaza tshoko, uyanceda kakhulu nxa umuntu engezwa elobuhlungu ezihlalweni njalo uyathengiswa emakhemesi atshiyeneyo.

Ama Amitriptyline athengiswa ephakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe nke lilebala eliyinevi lifanekiswe usiba. Phakathi kwalelobhokisi amaphilisi ayabe esemaphakethini ayabe elitshumi njalo lawomaphilisi alembala oyinevi.

Amaphilisi okuthiwa yiloperamide athengiswa esebhokisini eliyabe lilombala obomvu, lilechatha eliyabe lilisikela. Liyabe libhalwe ibizo lamaphilisi ngamabala alombala oyinavy amakhulu njalo phakathi kwalelobhokisi kuyabe kulamaphilisi ayabe esemaphaketheni. Amaphilisi la ayanceda nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane owohudo.

i Fucibet cream ithengiswa isebhokisini elimhlophe nke elilomzila obomvu lomzila olithanga phakathi kwebhokisi kuyabe kulebhodlelanyana eliyabe lilomuthi umuthi lo uyanceda kakhulu nxa isikhumba silamaqubu kumbe siluma

Imithi eyisitshiyagalolunye esetshenziswa ukwelapha inyamazana ezitshiyeneyo. Imithi le isemaphakethini alombala omhlophe nke njalo ngaphandle kwamaphakethi ayabe ebhalwe amabizo awaleyomithi njalo kulemibala etshiyeneyo etshengisa ukuthi ngamunye ngamunye usebenza njani.

Amaphilisi okuthiwa yiGeneric drug, athengiswa ephakathi kwebhokisi elimhlophe nke, njalo liyabe lilombala oluhlaza tshoko! Phakathi kwalelobhokisi amaphilisi ayabe esemaphaketheni ,atshiyetshiyeneyo, njalo lawomaphilisi ayabe elemibala emibili. eyabe itshiyene.

Udokotela osekhemisi uthe amaphilisi anceda nxa umuntu nxa engezwa amakhala eluma kumbe evalekile kuthiwa ngamalevusethi lawa athengiswa esebhokisini eliyabe lilompala omhlophe nke ibizo lawo libhale ngompala oyinevi.

Ungezwa amakhala angithi alohlupho kumbe ungezwa ungaphefumuli amakhala evalekile ukwazi ukuthi kumele udinge umuthi okuthiwa yi alAqua Maris. Leyo mithi ithengiswa iphakathi kwamabhokisi ayisibhakabhaka njalo abhalwe ukuthi Aqua Maris.

Abezempilakahle bathi ungezwa isish sisehluleka ukugaya ukudla uyathenga umuthi okuthiwa yiNixocid. Lowu uthengiswa uphakathi kwebhokisi eliyabe lilombala oluthuli njalo ulechatha elilithanga. Phakathi kwalelo bhokisi kuyabe kulebhodlela elikhulu eliyabe lilomuthi lo.

Kuthiwa ngama Iv fluids, kuthengiswa kusemagabheni ayabe emhlophe. Kulamagabha amakhulu, kulamagabha amancinyane ayabe elamaphetshana alemibala etshiyeneyo. Ephetshaneni leli eliyabe lingaphandle kwembodlela kuyabe kubhaliwe ukuthi yiwuphi umhlobo owama Iv fluids njalo usebenzani.

Sokuthiwa yiPhozi athengiswa esebhokisini eliyabe limhlophe nke lilechatha eliyithu. Kubelama philisi okuthwa yiFesofoli ayabe esebhokisini elebala eliyithanga lombala oyinevi. Lawa maphilisi anceda ngokutshaya kwenhliziyo.

Umuthi okuthiwa yi canosine eye drops uthengiswa usebhokisini eliyabe limhlophe nke ulechatha eliyabe lilombala oyisibhakabhaka . Phakathi kwalelobhokisi kuyabe kulembodlela encinyane eliyabe lilomuthi lo onceda kakhulu nxa usizwa amehlo akho ebuhlungu kakhulu kumbe eluma.

Umuthi okuthiwa yiHayiposasimoli ngumuthi onceda kakhulu abantwana abancinyane belohlupho lokuginya ukudla. Ngakho lowomuthi uthengiswa uphakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe nke, olamabala aluhlaza tshoko lomzila oyabe ulithanga. Uyabe kufakwe udoli omncinyane okutshengisa ukuthi ngumuntu wabantwana.

Ipholijeli iyanceda kakhulu nxa uzizwa ulenhlungu eziyabe ziphakathi kwesisu uthengiswa uphakathi kwebhokisi eliyabe lilombala olithanga, njalo phakathi kwe bhokisi lelo kuyabe kule bhodlela eliyabe lilephetshana elilombala olithanga.

amaphilisi akuthiwa yi pepto diarrhea athengiswa esebhokisini eliyabe libomvu lawa maphilisi ayabe elitshumi lambili njalo udokotela wekhemisi wathi ayanceda kakhulu umuntu nxa ebulawa yisihudo

Amaphilisi okuthiwa yiZaviral athengiswa esebhokisini eliyabe limhlophe nke njalo ibizo lalawo maphilisi liyabe libhalwe ngamabala amakhulu ayabe emnyama. phakathi kwalelobhokisi amaphilisi ayabe engamatshumi amahlanu lasithupa.

Amaphilisi okuthiwa yiNoptryline athengiswa esebhokisini elimhlophe nke. Njalo ngaphandle kuyabe kubhalwe Nortriptyline ngamabala amancinyane alithanga. Phakathi kwebhokisi leli amaphilisi ayabe esemaphaketheni alitshumi.

Umnewethu ubuye ethwele amaphilisi ade esebhokisini elilombala olithanga lombala obomvu uthe yiyo awaphiwe ngudokotela wakhe njalo uthe udokotela amaphilisi lawa yiwo anceda kakhulu ukwelapha umuntu nxa esizwa ikhanda lakhe libuhlungu.

mpilakahle bathi umuthi oncedisa isikhumba nxa silezilonda kumbe silamaqhubu angapheliyo kuthwa LMNOOP lowo muthi uthengiswa usebhokisini eliyabe limhlophe nke lilechatha eliluhlaza tshoko njalo ngaphandle ibizo elithi LMNOOP libhalwe ngamabala amakhulu ayabe emhlophe

Amagabha amhlophe njalo alezivalo ezimhlophe nke. Phandle kulamaphetshana ayabe elombala oyinevi lombala omhlophe lapho okubhalwe ibizo lekampani eliyabe liyenze lawo maphilisi. Phakathi kwalawo magabha amaphilisi ayabe elikhulu.

IFusion ngumuthi othengiswa uphakathi kwebhokisi elimhlophe nke! Eliyabe lilechatha ielilombala oyisibhakabhaka. Phakathi kwebhokisi le....Umuthi wakhona uba uphakathi kwebhodlela, eyabe ulombala omhlophe. Lesivalo esiyabe silombala oluhlaza tshoko!

Amaphilisi e"Sulphate dispersible" athengiswa ephakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe nke lilomzila olebala oyisibhakabhaka. Phakathi kwalelo bhokisi amaphilisi ayabe elikhulu njalo amaphilisi lawa ayanceda nxa usuzizwa ungasezwa kuhle emzimbeni wakho.

Okusetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kulejekiseni kulamabhodlela athile ayabe elezivalo eziyisiliva ayabe efakwa imithi, kulamaphilisi imihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo njengoba ayelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Abezempilakahle bathi umuthi oncedisa abantwana nxa bezizwa bekhwehlela, okuthiwa yiBenylin. Othengiswa usebhokisini, eliyabe lilombala oyisibhakabhaka. Lilomzila obomvu, njalo lifanekiswe udoli oyabe emhlophe njalo ubomvu.

Isakhiwo sesibhedlela sabantu abagula ingqondo. Sipendwe ngombala oyikhirimu. Uphahla kwakhona lwaba lombala olithanga. Ngaphandoe kuceciswe ngamaluba alombala obomvu. Kanye lezihlahla ezinengi.

Izakhiwo zabezempilakahle ezinjenge zibhedlela zemakilinika ziyakhwa ngendlela ezinhle ngakho ziyaphendwa ngemibala emihle. Kuqakathekile ukuthi kubhalwe ibizo laleso sibhedlela ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi umuntu nxa edinga leyo ndawo ayenelise ukuyibona.

abezempilakahle abakhangela ngabantwana abancinyane bakhuthaza ukuthi abafundi besikolo sebanga eliphansi bephiwe ukudla esikolweni lokhu kuzayenza ukuthi bezinikele njalo bebelothando kulokhu abayabe bekufunda esikolweni

Odokotela ababili owesilisa lowesifazana besegumbeni labo lokusebenzela. Begqoke impahla zabo ezilombala oyinavy. Owesilisa ebambe umtshina ohlola ukutshisa komzimba komntwana omncinyane.

I REAP yinhlanganiso ebona ngokuncedisa abantu abenza ama phulojekithi atshiyeneyo, lawo maphulojekithi ayabe engawokwakha umuntu nxa engela nzuzo ukwenzela ukuthi athole inzuzo ngakho bayakunika imali baphinde bakunike lolwazi lokuthi nxa usuqala leyo phulojekithi kumele wenzeni lokuthi ungenzini.

Kulengiselwe abantwana abancinyane, abasemhlabeni, etshiyatshiyeneyo. Ezama ukukhuthaza lo oyabe esesibhedlela. Ukuthi aphangise aphole. Ukuze azedlala labanye abantwana. Yiyo indlela yokuthi anathe masinyane amaphilisi kanye lomuthi. Ukwenzela ukuthi aphangise aphole.

Abafundi besikolo sebanga eliphansi behlangane bendawonye lapho bathola khona ithuba lokuthi behlabele njalo bekhuleke bendawonye njalo lapha emhlanganweni wabo yikho lapho ababalisi abathola ithuba lokuthi bethule imbiko abahlangana layo.

Ibhakane elomkhankaso elikhangela ngabantwana abasakhulayo. Lapha abezempilakahle bayabe befundisa ngokukhangelwa kwabantwana, abaleminyaka elitshumi lantathu, njalo bayabe bekhuthaza ukuthi kumele baziphathe njani ukuze behlale, bephilile.

Abagulelwa ngabantwana, kuqakathekile ukuthi ngesikhathi lapha umntwana oyisigulane esidla, kumele babekhona, ukwenzela ukuthi bencedise, labo abayabe belobunzima bokudla., njalo benze isiqiniselo sokuthi umntwana udla ngendlela. Ukwenzela ukuthi nxa esenatha amaphlisi, athole kulokudla esiswini.

Sebese mkhankasweni othile begqoke izikipa eziyabe zibhalwe izihloko kumbe lokhu okuyabe kubalethe kulowo mkhankaso. Ngemuva kulebhakane elibhalwe lesisihloko ukwenzela ukuthi abayabe bekhatshana benelise ukubona.

Okubhalela khona abezempilakahle ababhala abantwana abancane abavakatshela ezibhedlela bezothola amajekiseni okubavikela kumkhuhlane othile. Kulolugwalo bayathola ithuba lokubana bahlole ukuthi umntwana usetholile yini amajekiseni aneleyo.

Ugqoke ibhatshi lakhe elomsebenzi elimhlophe nke. Usegumbini lakhe lokusebenzela lapho ohlola isigulane esivakatshele esibhedlela ukuzohlolwa amazinyo. Phambi kwakhe kulemitshina eminenginengi ayisebenzisa ukuhlolisisa mayelana lemikhuhlane ehlasela abantu eyamazinyo.

UJesu uyatsho ukuthi vumelani abantwana beze kimi. Abezempilakahle bayaqakathekisa ukukhula kwabantwana bayakhuthaza omama abasakhulayo ukuthi balethe abantwana ezibhedlela lasemakilinika ukwenzela ukuthi bahlale behloliwe ukuthi akulamkhuhlane ebahlaseleyo njalo behlale bevikelekile.

Inhlanganiso ekhangele ngezindleko zabantwana emhlabeni wonke jikelele kuthiwa yiUnicef. Leyo nhlanganiso ibona ukuthi umntwana uyahamba esikolo uthola ukudla okwaneleyo njalo uyavakatshela kwabezempilakahle ukuze ehlale evikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantwana abancinyane bakhule belenjabulo belokukholusa, ukudlala kuqakathekile ukwenzela ukuthi bakhule ngendlela ethokozisayo, njalo kwenza imzimba yabo ihlale ivikelekile emkhuhlaneni etshiyeneyo.

udokotela oyindoda lapho esegumbini lakhe lokusebenzela phezu kwetafula yakhe kulemitshina yalezinsuku i computer lokunye okutshiyeneyo leyi mitshina uyabe eyisebenzisa ukuhlola izinto ezithile ayabe engazizwisisi kuzigulane zakhe

Yena ongumama egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe esekhemesi lapho encedisa abangenayo ebacasisela ngemithi lamaphilisi abakuyiwathenga uyabe ebacasisela ukuthi umuthi lo kumbe amaphilisi lawa asebenza njani.

Ihlanganiso ekhangela ngezempilakahle okuthiwa yi UN kungaba lomkhuhlane ohlasela umhlaba wonke jikelele. Odokotela abayabe bengamasotsha labo bayathunywa besiya ngaphandle besiyanikeza laba abayabe begula imithi lamaphilisi.

Odokotela ababili abesilisa besegumbini lapho abahlinzela khona izigulani ezithile. Bayabe begqoke impahla ezivala kusukisela emakhanda kusiya enyaweni njalo kulelogumbi kuyabe kulemtshina abayisebenzisayo ukuhlinza leso sigulani.

Egumbini lesigulane esilimele inyawo, echasisela isigulane lalabo ababukeleyo mayelana lokusetshenziswa kwalowo mtshina ukuncedisa isigulane ukuthi sihambe njengoba silimele unyawo. Lapho uyabe echasisa ukuthi lowo mtshina usebenza njani.

Udokotela owesifazana, egqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi, elilombala omhlophe nke! Evale amakhala, efake isigaxo sakhe, asisebenzisa ukuhlola inhliziyo. Encedisa isigulane, esivakatshele esibhedlela ukuzahlolwa umkhuhlane othile.

Odokotela ababili abesilisa, basegumbini labo elithile behlola isigulani amehlo, phakathi kwaleligumbi kulemitshina abayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane ehlasela izigulane emehlweni.

Ekhemisi uthola udokotela egqoke impahla zakhe ezimhlophe. Uyafika umchasisela umkhuhlane obulawa yisigulane esithile..Nguye ozakunika umuthi kumbe amaphilisi okuyanikeza leso sigulane.

udokotela wesimami esegumbini lakhe lokusebenzela egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe phezu kwetafula kule computer eyiyo ayisebenzisayo le ngumakhala ekhukhwini wakhe awusebenzisa nxa efonelana labanye omongikazi esemsebenzini

Odokotela abakhangela ngezamehlo besegumbini labo lokusebenza lapho begqoke impahla zabo zokusebenza zilombala oyisibhakabhaka bebekhnagele imtshina yabo abayisebenzisayo ukuhlola isigulane esithile ukuthi sibulawa yikuyini emehlweni.

Abezempilakahle begqoke izikipa zabo ezimhlophe betshengisa inhlanganiso ethile, esinike umntwana omncinyane ohamba ngonyawo olulodwa inyawo ezilula azazisenzisa ukuhamba endaweni ezithile. Lezonyawo ezilula ziyabe zilamavili amabili ayi2 ngaphambili. Njalo zilenyawo eziyabe zinye.

Odokotela ababili besilisa begqoke impahla zabo zomsebenzi ezilombala oyi navy besegimbuni labo lomsebenzi bebambe imtshina yabo abayisebenzisa ukuhlolisisa ngemikhuhlane ethile. Njalo lelogumbi kuqakathekile ukuthi kube lesibane ukwenzela ukuthi beyenelise ukobona abaye bekwenza.

Ngudokotela osekhemisi egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe. Etafuleni yakhe kulomuthi wokugeza. Lowomuthi abezempilakahle bathi uyabulala amajemusi ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bawusebenzise emakhaya abo.

Odokotela ababona ngezigulane ezingabantwana abancinyane bayabe belomusa lothando njalo bahlala bebobotheka ukwenzela ukuthi abantwana abancinyane bezizwe bekhululekile njalo bezizwe bejabulela ukuthatha lawo maphilisi lemithi abayabe beyiphiwa ngalabo dokotela.

Ababili bevakatshele esibhedlela lapho belethe abantwana babo abancinyane ukuthi bezebona abezmpilakahle. Umongikazi ufike abanike umuthi othile ozabavikela emkhuhlaneni othile njalo lokho kuzakwenza bengahlaselwa yiwo lowo mkhuhlane

Indlela ibuzwa kwabaphambile ngakho kuqakathekile ukuthi umntwana osakhula ancediswe ulwazi oluthile mayelana ngempilo lalokho azahlangana lakho lapho ekhula lokhu kuzamenza akhule engumntana ohlakaniphileyo njalo akhule ngendlela eqondileyo.

Abezempilakahle bathi kungcono ukuzivikela kulo kwelapha ngakho nxa besiyayelapha izigulane eziyabe zilomkhuhlane othile bagqoka impahla zabo zokuvikela eziyabe zivale kusukisela ekhanda kusiya fika enyaweni emehlweni bafaka amagogolosi njalo ezandleni bafaka amagilovisi.

UDokotela esegumbin lakhe lokusebenzela egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe ebambe umtshina olezikhalakhala ezinengi ewufake duzane lobuso besigulane esithile lapho eyabe edingisisa ukut isigulani singabe sibangelwa yini ukubulawa ngamehlo

Udokotela ubambe igazi elisemaphakethini eliphiwa izigulane leligazi lihlala lisendaweni eqandelelayo ukwenzela ukuthi lingonakali njalo liyanceda kakhulu labo abayabe sebephelelwe ligazi bayaphiwa lelo gazi ukwenzela ukuthi besile.

Ezibhedlela kanye lemakilinika kuyakhuthazwa ukuthi zibofaka amabhakane ayabe ebhalwe ngamabala amakhulu ukwenzela ukuthi abantu bengalahleki njalo kulawo mabhakana kuyakhuthazwa ukuthi bebofaka i number zaboma khalekhukhwini.

besesikhohliwe esikuthunywe ngumama kodwa sithe sikhangela ekhabothini yekhemesi sahle sabona ibhokisi elilombala oyisibhakabhaka libhalwe grapewater sahle sakhumbula ukuthi umama usithume umuthi womkamnewethu

Ibhakane lekhemisi eduzane langakithi lipendwe ngombala oyisibhakabhaka. Labhalwa ngamabala amakhulu amhlophe nke. Lokhu kwenzela ukuthi umuntu loba ekhatshana ayenelise ukubona ukuthi leyana yikhemisi.

Ikhemesi okuthiwa yi "viva pharmacy " ibonakala ngebhakane iliyabe lili khulu lilombala omhlophe libhalwe ngamabala ayabe olombala oyisibhakabhaka, lokhu kwenzela ukuthi umuntu aphangise ayibone leyo ndawo.

udadewethu uthi abezempilakahle banceda kakhulu ngokufaka amaphilisi kanye lemithi emakhabothini abo akhanyayo awegilazi lokhu kunceda labo abayabe bengenelisi ukubala njalo sebekhohliwe ukuthi bayabe bezothengani bekhumbule ngokuphangisa

Ibhakane le Sangwa kilinika ,liphendwe ngombala omhlophe .Laba lecatha elilombala oluhlaza. Ngaphandle kulabhaliwe imisebenzi eyenziwa ngudokotela yonke .bayicecisa ngokufaka Imifanekiso ethile etshengisa ukuthi lapha kuse kiliniki.

Izakhiwo zama kemisi ziyabe zizindawo eziyabe zizincinyane ezingenelisi ukuthi abantu bengangena phakathi bethenge kungakho udokotela uyabe encedisa izigulane eziyabe zifuna amaphilisi ngefasitela

Ikhemesi eduze langithi ilebhakane elimhlophe nke libhalwe ngamabala amakhulu alombala oluhlaza tshoko ngaphandle bafaka isamende ukwenzela ukuthi abantu nxa behamba kungaphakami uthuli.

Izibhedlela lasemakilinika zifaka amabhakane ayabe emakhulu ebhalwe ngamabala amakhulu lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu nxa esedinga isibhedlela ngokuphangisa, aphangise asithole ukwenzela ukuthi angalahlekelwa yimpilo.

u dokotela wesilisa ugqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi elilombala mhlophe esekhemesi lapho okulekhabothi elile glass okufakwe imithi etshiyetshiyeneyo iyakuncedisa nxa ungakwazi ukuthi kumele uthenge umuthi kumbe amaphilisi waphi

Kuthengiswa imithi lamaphilisi awezigulane. Imithi isemambodleleni awo ayabe ehlukaniswa yizivalo lamaphetshana asemambodleleni. Amaphilisi ayabe ephakathi kwmabhokisini atshiyetshiyeneyo, elayinisiwe ngendlela enhle ekhabothini eyeglasi.

Kumavingili athengisa imithi lamaphilisi ezigulane kuyafakwa ibhakane eliyabe lilikhulu libhalwe famasi njalo kulelibhakane kuyabe kubhalwe ibizo likadokotela osebenzela kulelovingili lefoni namba yakhe ukwenzela ukuthi nxa ungamswela uthole ukusizakala

Ibhakane leyinye yamavinkili athengisa imithi lamaphilisi ezigulane limhlophe nke. Libhalwe ngamabala amakhulu aluhlaza tshoko. Kubhalwe inamba kadokotela ukwenzela ukuthi nxa ungathola udokotela engekho uyathatha amafoni namba lawa umfonele.

izolo sifika ekhemsi sithole kulamabhokisi ama thathu awamaphilisi atshiyeneyo ngemva kokumchasisela umkhuhlane ade uhlasele umama wabesesinikeza amaphilisi okuthiwa yi uthe yiwo anceda kakhulu ukupholisa izinhlungu ezisemzimbeni

Bisa imithi lamaphilisi esigulane. Amaphilisi lemithi kuhlala kusemakhabothini, alombala omhlophe nke. Kulawomavingeli amanzi kawaswelakali. Amanzi akhuthazwa ngudokotela ukuthi umuntu ewanathe ukuze avikevikeleke, emkhuhlaneni ethize.

Ibhidili elithengisa imithi lamaphilisi. esigulane. Amaphilisi lemithi leyo ihlala phakathi kwamakhabothi. Lawomaphilisi ahlala ephakathi kwamabhokisi, njalo amabiza alawomabhokisi ayabe etshibilikisiwe, akhangela abantu, ukuze nxa bengena, emnyango bahle baphangise bawabone.

Sathi sifika ekhemisi sidinga omunye umuthi othile udokotela wasihlalisa phansi ebhentshini wathi simlinde usaya ngemuva lapho okuqanda khona lapho okuyikho okuhlala khona eminye imithi okungamelanga ihlale ekhabothini.

Sithe sifika ekhemisi udokotela elamaphilisi ade mathathe sithe umama utshaywa likhanda wasinika amaphilisi wokuthiwa yi ibupar asebhokisini elilombala oyipink elilomzila omnyama uthe ayanceda kakhulu nxa umuntu ebulawa likhanda.

Ivingili, elithengisa imithi lamaphilisi ezigulane. Okuthiwa yONGERA UMUKAMO. lfake ibhakane eliyabe limhlophe nke! Libhalwe ngamabala, athi PHARMACY, amakhulu, ayabe emnyama. Njalo kubhalwe lephone number yalelovingili. Ukwenzela ukuth uthole ukuncediseka, nxa ungathola kuvaliwe.

udadewethu wathola umsebenzi wokuba ngumongikazi esibhedlela okuthiwa yi pschatric neuro hospitala wathi umuntu engafika edolobheni uyathola ibhakane eliyabe limhlophe libhalwe ngamabala amnyama njalo yikho lapho abazathola khona i number yefoni zaleso sibhedlela

odokotela abahlanu abagqoke amabhatshi abo amhlophe nke lapho bese lab besebezisa imitshina yabo yokuhlolisisa ngemikhuhlane lokunye abahlangana lakho besemsebenzini eceleni kwabo kuyabe kulamaphetshana lapho ababhal khona impumela abahlangana layo

Okhangela ngabantwana abancinyane echasisela umama osakhulayo ngokuqakatheka kokukhulisa umntwana ngendlela eqondileyo, uyamncedisa emlayele lezidingo amele azinike umntwana osakhulayo ukwenzela ukuthi akhule ngendlela njalo, uyamkhuthaza ukuthi umntwana ahlale ngemva kwesikhathi esithile evakatshela abezempilakahle.

Amaphilisi okuthiwa yi"Arbitel" lamaphilisi okuthiwa yi"Torsinex" lomuthi okuthiwa yi"Captolab" iyatholakala emavinkilini athengisa imithi lamaphilisi ezigulane. Ayabe ephakathi kwebhokisi njalo ayabe esemakhabothini. Ayanceda kakhulu ukwelapha imikhuhlane ethile.

Ngamabhokisi amane awamaphilisi ancedayo izigulane, kulamaphilisi okuthiwa yi Ascard asebhokisini elimhlophe, athiwa yi LORTAN-H asebhokisini elimhlophe, lathiwa yi Hydopa asebhokisini elilombala olithanga lobomvu, lamaphilisi athiwa yi HTC.

osakhulayo ukuthi abone umntanakhe engasezwa kuhle emzimbeni uyamgijimisela esibhedlela lapha omongikazi abazafika bemnike umuthi kumbe ijekiseni ezamnceda ukuthi asile njalo aphilise lezo nhlungu ezisemzimbeni

Ikhuthaza abantu ukuthi bavakatsele isibhendlela seButaro hospital lapho abazafundiswa khona ngomkhuhlane wemvukuzane njalo baphinde bafundiswe ngemithi lamaphilisi ayelapha umkhuhlane wemvukuzane .

Abezempilakahle basebenzela ngaphandle kwesibhedlela lapho begqoke izipa ezilompala obomvu ezibhalwe izihloko abahamba ngazo lapha bayafundisa mayelana lokuthi ababe behlangane lakho njalo abayabe bengazwisisi bathola umcedisi lalaba abayabe bedinga amaphilisi kumbe lemithi bayathola usizo.

Abempilakahle beme phambi kwabantu efundisa abantu mayelana lomkhuhlane othile kuleyo mkhankaso abantu bayafundisa ngaloyo mkhuhlane bayancediswa ukuthi nxa usuwutholile lowo mkhuhlane ungazivikela njani

Owezempilakahle egqoke isikipa esilombala omhlophe. Silombhalo oyabe ulombala oyisibhakabhaka lapho enikeza omunye umama ithuba lokuthi akhulume phambi komunye umkhankaso abayabe bewubizele abantu esigabeni esithile.

Owezempilakahle eme phambi kwabantu efundisa egqoke isikipa esimhlophe esile ribhoni elibomvu . Ukufaka kwakhe iribhoni elibomvu kutshengisa ukuthi isihloko ayekhuluma ngaso wayekhuluma mayelana lomkhuhlane wengculazi.

Abezempilakahle abaphumi malanga wonke besiyakhankasa ngokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Bayenza amabhakani amakhulu okuyabe kutshengisa ukuthi umuntu angazivikela emikhuhlaneni othize. Isibonelo ,bayafaka imiyane ibemikhulu besebeyigombolozela beyifake uxa okutshengisa ukuthi abantu bezivikele eminyaneni nxa bengafika kusigaba esithile.

Abazempilakahle bayayenza amatende ukwenzela ukuthi bavakatshele izigana eziyane ezikhatshana kakhulu lezibhedlela abantu bayabuya bahlolwe imikhuhlane abalayo abaphiwa amaphilisi lemithi bahlezi bayithole khonapho bathole ukuncediswa kabanzi ngemikhuhlane abayabe bengayazi

Abezempilakahle bayaqakathekisa ngokukhula kwabantwana njalo bayenza isiqiniseko sokuthi abantwana bakhula ngendlela eqondileyo, njalo bavikelekile emikhuhlaneni ethile njalo bayahamba beyenza imikhankaso lokufaka amabhakane okutshengisa ukuthi abantu besebenzisane labezempilakahle ukuvikela abantwana imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle nxa besiya emkhankasweni bahamba bethwele amaphilisi lemithi abazayisebenzisa ukuchasisa ngomkhuhlane othile abayabe behlangana lawo njalo bayenelise ukuthi banikeze labo abayabe bebahlolile babathola belomkhuhlane behle beqalise ukwelapha lowomkhuhlane

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe nke ,uthwele imayikhi yokukhulumisa efundisa izigulane ukubana kufuze beziphathe njani ukuze bengahlali beshlaselwa yimikhuhlane ngasonke iskhathi.

Abantu basemkhankasweni obizwe ngabe zempilakahle phambili kwabo kuyabe kulebhakane elibhalwe EPSA lesi yisihloko esiyethulwa ngabazempilakahle njalo bayabe bechasisa mayelana laleso sihloko lalapho abantu bayanikezwa ithuba lokubuza imbuzo nxa bengazwisisi

Odokotela labomongikazi nxa bephuma besiya emkhankasweni yabo bahamba bethwele izikhali ezitshiyetshiyeneyo ukwenzela ukuthi bahlole abantu imikhuhlane njalo bahamba bethwele ingwalo zabo zokubhalela ukwenzela ukut benelise ukubhala lokhu abayabe behlangana lakho njalo bathole ukuthi bancedise abantu bonke abayabe bebuyile ukuzobavakatshela

Esegqoke impahla zakhe zokusebenza lapho esegumeni elithile encedisa umama othile avakatshele esibhedlela emfaka umuthi othile kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bavakatsele abezempilakahle ukuze bebone ukuthi umthwalo lo uyabe ukhula ngendlela.

Bayenze Umkhankaso lapho akade bezokhuluma lamantombazana asakhulayo babafundisile mayelana lokukhula ukuthi umuntu nxa esezizwa esekhulile eseNgumama uyathomba ngakho babatshiyele izikhali abangazisebenzisa lapho bethombile amantombazana wonke ahambe lotshinda ngamunye ngamunye

Umama ozithweleyo esidla ukudla okwakha umzimba abezempilakahle bakhuthaza omama abazithweleyo ukuthi badle ukudla okwakha umzimba ukwenzela ukuthi isibusiso lesi abayabe besithwele sikhule ngendlela eqondileyo.

Ababili umongikazi egqoke impahla zakhe ezimhlophe umama ethwele umtwana emlethe esibhedlela ukuthi azohlolwa umkhuhlane ongabe umhlasele. Lapho umongikazi emchasisela ngokuthi anganatha waphi amaphilisi kumbe athenge wuphi umuthi onganceda umtwana.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu befundisana mayelana lotshinda abalusebenzisayo nxa sebethombile. Lolutshinda lubuya lusemaphakethini ayabe elemibala etshiyeneyo, olunye luyabe lusemaphakethini aluhlaza olunye lusemaphakethini alombala oyisibhakabhaka.

Abantu bemi eceleni kwebhakane eliyabe lilesihloko lesi kade befundisa ngaso. Lapho bayancedisa abantu bechasisela ngesihloko lesi ababuya besiyethula kolowo mkhankaso njalo abantu bayathola isikhathi sokuthi bebuze imibuzo nxa bengazwisisi.

Amankazana amathathu egqoke impahla zesikolo zemfundo ebanga eliphezulu, lapha besesikolo befundisana okuthile mayelana ngokuthomba njalo untombazana omunye echasisa ngotshinda abalusebenzisa ngesikhathi lapha sebethombile.

Abezempilakahle abangomama ababili bevale amakhala lomlomo bezofundisa omama obasakhulayo ngokunye okuphathelane labo bayabachasisela ngemikhuhlane ethile njalo leli lapho emkhankasweni omamanyana bayathola isikhathi sokuthi bethole ukubuza lapha abayabe bengazwisisi khona.

Umama olembhalo etshiyeneyo usukusela ebusweni kusiya fika emahlombe ebhale izigombolozi eziyabe zileziphambano lokhu kutshengisa ukuthi uyakhankasa ngokunye okuthile ayabe ekulayezelwe ngabezempilakahle.

Omama ababili bevakatsela esibhedlela lapho omunye oleleyo ebambe isisu okutshengisa injabulo abalayo ngomtwana ozayo kuqakathekile ukuthi umuntu angazithwala avakatshele abezempilakahle ukwenzela ukuthi bebone ukuthi uyabe engela hlupho olungabe luthile lapho ethwele lowo mtwana

Omama abahlanu begqoke izikipa ezilombala olithanga besemkhankasweni othile bekhangele phambili beyenze iziphambano ezandleni okutshengisela ukuthi ingathi balungisela lokhu okwakusenziwa ngumuntu ophambi kwabo.

Abezempilakahle ababili begqoke izimpahla zabo zomsebenzi besegumbini labo lomsebenzi bencedisa umuntu ongumama oyabe ehlezi phezu kombheda bemchasisela ngomkhuhlane omhlaseleyo njalo bemncedisa ukuthi angalulama njani ukwenzela ukuthi asile kulowo mkhuhlane.

Abagijimayo bakhuthazwa ukuthi begqoke impahla eziyabe zilula njalo ezitshayisa umoya ezingeke zimsinde umuntu nxa egijima kumbe edlala umdlalo othile njalo kuqakathekile ukuthi benathe amanzi ngoba ngesikhathi bedlala umdlalo amanzi ayaphela emzimbeni.

Bathi umuntu angalimala unyawo, kuqakathekile ukuthi aluphumuze lolonyawo. Ngokuthenga isihlalo esithile, esiyabe silamavili. Lesisihlalo sizamncedisa, ukuthi abe ehamba, esuka endaweni ethile, esiya endaweni ethile. Lokhu kuzakwenza umzimba wakhe uphole masinyane..

Umdlali othile evakatshele udokotela lapho azohlola ukuthi umzimba wakhe ulungele angayadlala enkundleni. Lokhu kwenza ukuthi avikeleke ekulimaleni kumbe nxa elokhuhlane othile udokotela ahle aphange amncedise ukwenzela ukuthi ayedlala lowo mdlalo.

Igumbi likadokotela likhulu kakhulu njalo lipendwe ngombala omhlophe nke. Ungangena phakathi uzabona umbheda alalisa izigulane zakhe eceleni lapho kuletafula kanye lesihlalo sakhe.

Ukuza kwamakhompiyutha sokwenza kwabalula ukuthi izigulane zenelise ukukhuluma labezempilakahle nxa zisemakhaya . Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba nxa usubona usulahleka ukusebenzisa umtshina othile uyenelisa ukubuza udokotela uhlezi ngekhaya.

Ezisetshenziswa ngabezempilakahle emsebenzini yabo. Kulejekiseni esetshenziswa ukuhlaba, kulomtshina okuhlola indlebe. Kulomtshina okuhlola ukuthi umama ukhulelwe na? Kulomtshina okuhlola ukutshaya kwehliziyo. Kulomtshina okuhlola ukutshisa komzimba.

Izincedisi ezisetshenziswa ngabezempilakahle nxa beyelapha isigulane kulamaphilisi, kulamajekiseni, kulamabhanditshi, kulamagajana ayabe elemithi etshiyeneyo, kulamamask abawasebenzisa ukuvala umlomo njalo kulesikhali sabo sokuhlola ukutshaya kwenhliziyo esingaswelakaliyo.

IDesk likadokotela lipendwe ngependa eyabe imhlophe nke! Itafula lesihlalo libale..... libamhlophe nke. Okutshengisa ukuthi yindawo okumele ihlale ihlanzekile. Uba lezikhathi zakhe zokusebenza imbheda yezigulane. Uba lezinyenezinceda....azisebenzise ukwelapha izigulane.

Idesk likadokotela elipendwe ngombala omhlophe nke. Kuletafula elilomtshina yakulezi insuku. Ayisebenzisa ngokugula kwezigulane. Lesihlalo sakhe eceleni kwaleyotafula. Eceleni kwesihlalo, kulombheda, ahlola khona ukugula kwezigulane zakhe.

Odokotela labomongikazi besegumeni labo elokufundela lapho besebenzisa imitshina yakulezi insuku. Bayafundisana ngokuthi abahlangana lakho emsebenzini wabo njalo bayahlanganisa amakhanda bekhuluma ngenhlupho abahlangana lazo lokuthi bangaziqeda njani lezo nhlupho.

umuntu wezempilakahle usegumeni lakhe lomsebenzi lapho ehlola umntwana omncinyana esebenzisa umtshina oyabe unesibane sokuthi abone umntwana engabe ehlaselwe yiwuphi umkhuhlane phambi kwakhe kulomtshina walezi nsuku ikhomputer lapho okubhala khona impumela yalakho abakuhlolayo

Namhla ngikengazama ukukhipha isihlahla lesi esilamaluba amhlophe ngoba siyelapha nxa umuntu ebanjwe umkhuhlane othile lesi sihlahla bayasichola beyeyenza umuthi owome obeyimpuphu besebegcobisa okokufaka ezilondeni

Minengi imithi yesintu enathwa ngabantu ukuze baqede imikhuhlane emzimbeni. Kuletiye enathwayo, kulemithi wokuxubha, kulomuthi oqeda amafutha ayabe esemzimbeni, kulomuthi oqeda imikhuhlane kumbe amaqhubu ayabe ehlasela isikhumba leminye nje etshiyeneyo.

Ithiwa yiForever iyenza amafuta okuthiwa yi Forever aloe lips ngemithi yesintu. Lawa amafuta ayabe esembodleleni encinyane eliyabe limhlophe nke libhalwe Forever. Lawa amafuta anukelela okutshiyetshiyeneyo njalo okumnandi.

Inhlanganiso okuthiwa yi Forever ilomuthi okuthiwa yi Aloe shampoo. Lowu muthi uthengiswa usembodleleni eliyabe limhlophe nke ulesivalo esimhlophe uceciswe ngamabala oluhlaza. Lowu muthi uyanceda kakhulu nxa inwele zakho sezicuthuka.

Inisi okuthiwa yiForever, iIlomuthi okuthiwa yiForever Lite Ultra. Lowomuthi uthengiswa uphakathi kwephakathi kwephepha, eliyabe limhlophe nke! Liceciswe ngamabhokisi ayabe elombala oyisibhakabhaka,

Maphilisi atholakala egabheni, eliyabe limhlophe. Lilesivalo esimhlophe. Lelogabha liyabe lifakwe iphetshana elilombala oyinavy. Libhaliwe ukuthi ARCTIC SEA. Lokuthi kulamaphilisi anganani, kulelogabha.

Izolo uthe ebulawa yisisu, ugogo waphuma phandle wamphathela amahlamvu .Lawo mahlamvu uthe kawafake emanzini atshisayo abe esenatha. Akuhlalanga isikhathi eside sabona umnewethu esethe khwatshu usesithi isisu sesingcono.

Ubaba usithume ekhemisi ukuthi siyemdingela umuthi oqeda amaqubu esikhumbeni sakhe. Sithe sifika udokotela wasinikeza umuthi osebhodleleni elilombala oyi"navy" losegabheni elimhlophe okuthiwa yi"Notre Duo".Kukhanya uyanceda sibili lowo muthi ngoba amaqubu ahle aqala ukuwoma.

Abantu begqoke izikipa ezilombala oluhlaza tshoko lapho bevakatshele indawo elezihlahla ezisetshenziswa ukwenza imithi ethe, lapho bayabe behlola ukuthi izihlahla lezi sezikhule ngendlela njalo sezilungele yini ukuthi zingenza leyo mithi.

IForever yenza imithi, njalo leyomithi liyabe isemagabheni, amhlophe nke! Izivalo lamabala ayabe engaphandle kwebhodlela ayehlukana. Ukuze kwazakale ukuthi lowomuthi uyabe ungowani?,

Umuthi we Forever Bright tooth uthengiswa usembodleleni eliyabe limhlophe nke ulesivalo esimhlophe, ubhalwe ngamabala aluhlaza tshoko ukuthi FOREVER BRIGHT TOOTH ngamabala amakhulu njalo uyanceda kakhulu umuntu nxa ebulawa ngamazinyo.

Ugogo wayesithi nxa ungezwa ubulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela athathe amalemoni, lejinja loluju abesekufaka emanzini atshisayo abesekunika unathe atshisayo lokhu wayesithi kuyintshantshu ekuqedeni umkhuhlane wokukhwehlela

Icompany okuthiwa yiForever, isebenzisa imithi yesintu, ukwenza imithi etshiyetshiyeneyo. Kulemithi yokugcoba, lemithi yokunatha. Njalo isebenzisa amaluba, isebebenzise llamahlamvu. Isebenzise lezihlahla, ezithile ukwenza keyomithi.

Inhlanganiso eyenza amaphilisi lemithi yesintu okuthwa yi Akhagera medisenizi. Umbhalo wayo kuthiwa AM, uyabe ulombala olithuli. Amagabha emithi abo uyabe ufakwe iphetshana elibhalwe AM okutshengisa ukuthi yinhlanganiso le.

Imixhaka awemithi eyenzwe yinhlanganiso okuthiwa yi forever kulegabha elilombala olithanga elibhalwe aloe vera gel libe legabha elimhlophe elibhalwe forever aricle elibhalwe ngamabala ayinavy legabha elimhlophe elilombala obomvu elilamaphilisi.

Kulokuthi adle, uyanatha amaphilisi okuthiwa Forceval soluble, ayanceda kakhulu. Kulamaphilisi awabadala, njalo kulamaphilisi awabancane. Awabadala ayabe ephakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe lilombala olithanga. Awabancane ayabe esebhokisini elimhlophe, njalo ayabe ebhalwe junior.

Forever iyenza Imithi yesintu enceda okutshiyeneyo imithi yakhona kumbe amaphilizi athengiswa esegabheni elimhlophe nke lilesivalo esimhlophe nke kulamaphilizi okuthiwa yi athisi ayabe elephetshane elombala oyinevi njalo phakathi kwalelobhodlela kuyabe kulamaphilizi ayabe elinkulu latshumi lambili

Imithi yesintu ithengiswa isemabhodleleni amakhulu lamacane, lawa mabhodlela ayabe efakwe amaphetshana ayabetshengisa ukuthi umithi lo uwenzwe ngani njalo usebenza njani. Eyinye yakhona bayifaka emaphakathini eyabe engelampala.

Imithi yesintu ugogo ayisebenzisa ukwelapha imikhuhlane ethile. Ugogo uyihlanyela engadini yakhe ayenza ngepulanka. Lelo pulanka walithatha wafaka inhlabathi liyanceda kakhulu ngoba imithi yakhe ikhula ngendlela efanayo njalo uyithola eduzane nxa seyifuna.

Abadala bathi singabokhohlwa lapho esivela khona kudala kungakabi lamakhemisi abadala babesebenzisa amahlamvu lamaluba ukwenza imithi yokwelapha imikhuhlane ethile njalo abantu babengahlali begulagula ngoba kwakulemithi lamaphilizi eyayibanceda.

Iluba elimhlophe lingawonyiswa ligigwe licholwe libe yimpuphu libeselithelwa amanzi ugogo wathi liyanceda kakhulu nxa umuntu esizwa isisu sakhe singamhambeli kakhulu wathi leli luba liqakathekile kakhulu njalo singabo ligamula.

Ugogo wathi singabona isihlahla lesi emasimini singasigeci ngoba singumuthi owelapha isisu. Wathi leso sihlahla siyathathwa siwonyiswe siyathi sesiwomile sibesesicolwa sibe sesithatha sihlanganise lamanzi atshisayo umuntu enganatha uyaphangisa aphole nxa ebulawa yisisu.

Ibhobola yisilimo esimnandi kakhulu njalo leso isilimo bayathatha amahlamvu befake idobi, abanye bayafaka amafutha betshebe ngakho esitshwaleni, ibhobola lilesithelo okuthiwa lithanga lelithanga liyabe limnandi kakhulu nxa ungalixhwathisa emanzini ulifake itshukela ulidle ngochago.

Emkulwini kagogo wawuthola amasaka egcwele imithi yesintu etshiyeneyo kusukisela etshanini kusiya emahlamvini ayabe etshiyene esithi ulindele ukuthengisela labo abayabe bevela phetsheya kwelizwe bebuya bezovakatshela esigabeni sabo.

Kudala izinto zazingakatholakali kalula. Ngakho ogogo babesebenzisa izinto zemvelo. Babethatha imizi, beluke ingcebethu. Bafakele imithi yabo etshiyatshiyeneyo. Wawuthola ikhitshi ligcwele ingcebethu, zifakwe ngendlela eziqondileyo. Ukwenzela ukuthi nxa umuntu angazizwa esizwa ubuhlungu obuthile, ethathe leyomithi, phakathi kwengcebethu, anikwe. Ukwenzela ukuthi asile.